Iipundi yalongwa miipilangi ano nditye aanilongontu shampa yaku omiti taya ndulukamo iitaafula niipundi. Iitaafula ohayi longithwa okuntentekwa sha noku kwatela sha omanga iipundi ohayi kuutumbwa kaantu ngaashi aanasikola moosikola, aanambelewa moombelewa dho wo nosho woo momagumbo.

Epalakata lyokwisindanena iisimpo yoye. Oombanga odhindji ohadhi kala dhina omathigathano, omathigathano ogii vule nee, shampa ne wamono iisimpo yoye nenge shampa wakutha ombinga methigathano ohwi monene iisimpo yoye.

Iipindi! Mositola hamu adhika iinima oyindji ngaashi oondjato, iikutu yokuzala, omambo kehe shimwe wa hala omo to shi adha mositola hamu udha nee nduno, aalandithi taya landa, aalandi taya ipingathana naalandi ooyakwawo, yo ositola tayi mono mo iisimpo yawo ya gwana.

Oshimaliwa shoondola omathele gatano, sho ko shilongo hakuti wa oIndia. Oshina ethano lya Ngandhi, omukondjelimanguluko woshilongo shoka India. Aantu ohayeshi longitha nduno mokulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe ngaashi, iikutu niikumbatha.

Iipundi yiipilangi, omiti hadhi tetwa e tadhi kweywa nawa e tamu ndulukwa iipilangi, iipilangi tayi ndulukwa nduno iipundi. Iipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaayenda momagumbo nokaanasikola koosikola osho wo moombelewa.

Ehala lyiipindi muno aantu ohaya landitha iizalomwa ngaashi oongaku. Mokulanditha kwawo ohaya mono iisimpo yagwana nawa. Ohaya kwathele uunona wawo ano omaluvalo ngoka taga yi koositola noshowoo omashona, oshowoo aakwanezimo yawo yalye.

Oo kompiuta iinima yandulukwa nenge omashina ga ndulukwa kaa nongontu nenge tutye kiilumbu. Oo kompiuta ohadhilongithwa momahala giilile nomalalakano giilile, dhimwe ohadhilongithwa moositola uuna aantu tayadhengitha iinima yawo pomashina, dhimwe ohadhilongithwa okuya komapandja go pawungomba nokulongitha iinima yosikola.

Aanongontu ohaya nduluka iininima ngaashi momiti uuna dha kewa. Shampa dhakewa po aantu ohaya landitha iitaafula niipundi e taya mono mo iisimpo yawo. Iitafula mbika ohayi longithwa moombelewa, moosikola nomomagumbo osho wo iipundi tayi kuutumbwa.

Momiti ihamu ndulukwa ashike iipundi niitaafula, awee, momiti ohamu ndulukwa wo oosikopa. Oosikopa haku ti oosikopa dhiipilangi, dhimwe ohadhi paindwa , dhimwe ohadhi kala molwaala lwiipilangi ano olundjimbi. Moosikopa ohamu kwatelwa iikutu hayi kala ya lekwa niinima ya tonywa, mumwe ohamu tulwa uuyaha noombiga.

Iipundi ya hongwa momiti ohayi monika nawa. Aantu mba ye na uunongo ohaye yi nduluka mo nawa nohaya mono mo iisimpo ya kandule po oompumbwe dhawo, ngaashi iikulya. Ohayi holola kutya kayi shi owala iipundi mbiyaka ya ningwa moopulasitika oyo ya simana, ashike naambika oya simana wo.

Oolaka dhoositola ohadhi longithwa okutopola iinima. Iinima ohayi topolwa nge: ngele oothewa ohadhi kala moolaka dha dho , iikulya ohayi tulwa moolaka dhawo . Oolaka ohadhi kwathele iinima mbi inaayi fa kaayi ye mumwe shaashi iikulya itayi vulu yi ye mumwe noothewa.

Iimaliwa iikukutu ano osinonime yawo iisimpo , iisimpo oha yi tukwathele monkalamwenyo yesiku kehe uuna tweyi longa nuudhigu nenge nomazigudhe oha tu landamo oompumbwe dhesiku kehe ngaashi iikulya, omeya gokunwa nga haga landwa nayilwe wo ngaashi iikutu nomakumbatha.

Epulakata lyiipindi lyokuandjakaneka omauyelele koshigwana kombinga yiipindi yontumba. Ohali holola kutya iipindi oya shike, ehala mpoka pu na iipindi nomasiku ngoka iipindi tayi ka hula. Ohashi kwathele aantu oyendji mboka kaaye na oongodhi hadhi yi komalungula ye shi mone nomeho gawo sho tashi yi okawi nokawi.

Iipindi, moostola ohatu adhamo iinima oyindji ngaashi iipundi iipe ndyono haku tiwa omatyofa. Ohatu adhamo ookila dhokutalaleka, ooradio dhomuzizimba niikwawo wo.

Oombaanga ohadhi gandja omapalakata gaamboka ya venasha momathigathano ga lipo. Ohayi gandja oshimaliwa shontumba, shondando dhontumba ngaashi oondola 2 500 no 3 040 .

Aanongontu ohaya ke omiti, momiti tamu zi iipilangi, tayi hongwa nawa, e tayi ukililithwa opo mu longwe iitafula. Iitaafula niipundi shampa ya longwa mo, aantu mbono ohaya longo nduno iisimpo yawo, yi ilikolele mo sha.

Oshimaliwa shefo shoondola omilongontano. Oshimaliwa shika ohashi longithwa moku landa oompumbwe dha kehe esiku, ngaashi oothewa dhokwiiyoga nenge dhoku yoga, niikulya. Oshimaliwa shika shefo olundji ohashi kala sha thanekwa nenge nditye ohashi holola ondjokonona nenge onakuyiwa nenge onzoo dhoshilongo.

Iisimpo yomafo, ano iimaliwa yomafo. Aalongidhiginini ohya kutha mo sha moonkalamwenyo dhawo, aantu mba haya longo nuudhiginini mukehe shimwe taya ningi ohaya mono mo iisimpo yawo. Iisimpo ohamu landwa iinima oyindji. Aanafalama oha landa mo oongombe yamwe taa landa mo iizalomwa .

Uuna omiti dha tetwa po ihadhi ningi owala iipundi niitafula dho ishewe ihadhi ningi owala oosikopa, omiti odhina iilonga oyindji. Aanenentu nenge aanongontu, ohaya nduluka mo woo omatemba go ku yoga noku iyogela.

Okatafula ka za miipilangi e taka ndulukwa nawa ka opaleke omagumbo. Omiti ohadhi tetwa nduno mu hongwe iipilangi, iipilangi e tayi hongwa nduno nawa, noku ukililithwa opo yi wape okuninga uutafula wokukwatela momagumbo.

Okashina koku yalula iimaliwa yomafo, okashina hano ohaka ningitha nenge nenge ohaka ningi okuyalula komafo okupu unene nga tu mositola shapa aantu mba halanditha nditye alandithi yamana okulanditha otayi mombelewa yokwalulila iimaliwa ohayi tulwa ashike kokashina etayi yalulwa, shino oha shiningi oshipu kalandithi.